Atye ka neno latin awobi ma tye ka gweyo mupira i dye lek en oruko bongo cati ki bongo macek.